Wetin person fit do wey go fit help am quick quick commot from depression see um depression na real thing wey Dey affect plenty pipu but e get some kin things wey you go fit do wey go help you commot quick quick you no go suppose dey dia long if you do some kin things like dat you go sharp sharp commot from dat thing de first thing wey I go say make you do be sey make you follow another person wey ein trust make you follow am yarn make you talk to person like friend oo e fit be family of e fit be person sef wey Dey follow pipu reason matta sey person talk no mean sey na sign of weakness ooo no even reason dat one person fit tell you sey if you go follow person Dey talk sey you weak no reason dat Matta na person wey talk na im Dey get help oo and na way wey e go help you wey e go free your mind well well e go reduce de Kaya wey Dey on top person head another thing wey you go fit do be sey make you Dey waka small small as in sey make you Dey do excersice anybody wey get depression if you wan commot from am quick quick another thing wey you go fit do be sey you go fit do excercise just waka small around where you Dey stay even it na for maybe ten minutes or sey you do am for five minute e go still make sense e go still help you because excercise Dey help to release things for your body e Dey help your body Dey release things wey go make you feel happyyyy e get some kin things wey our body Dey release wey Dey put pipu for happy mood wey go make you Dey joyful excercise na one of dos things wey Dey make dat thing Dey commot for your body your body go just Dey produce am e go Dey produce am but if you do excercise you go see sey e go help de matta so Dey do excercise if na ten minute oo if na five minute oo just Dey do am e go help you Another thing wey you go fit do another thing wey person go fit do wey wan commot for depression quick quick na sey make de person no commot for where pipu Dey ba dis one Dey always happen person wey Dey depression go go stay only am e go Dey stay alone e no go stay where pipu Dey hmmm no do like dat oo if you wan commot quick quick for depression you go need to stay where pipu Dey no commot where pipu Dey asin no constant try to Dey avoid pipu come Dey stay alone follow pipu gist watch things wey go make you laugh e go help your mind small and last pata pata oo If de matta come too much abeg make de person find professional help abeg if de matta too much find professional help or go find doctor wey go help you give you Obonge help shame no Dey thing matta oo.

Person Dey learn anything when person wey him love reject am so person fit learn plentiful things from when dem reject am especially if na person wey him love see um e Dey pain well well I no go even lie you I no go tell you sey de thing no Dey pain oo but you fit open your eyes well well one thing b sey you go begin understand sey no be every body go return de kin love wey you Dey give one thing wey you suppose know dat one no mean sey you no good ooo e no mean sey you no be good person e no mean sey you bad e just mean sey pipu get wetin dem like and wetin dem like no fit be wetin you like or dem fit no like you de way wey you like dem e also mean sey people get choice dem fit choose sey no be dis one dem want na so life just be and e fit be sey dem never ready or Dem no Dey feel you as you take Dey feel dem so e no mean sey you be bad person Anoda thing be sey e Dey teach person how to Dey carry im self dats d kin way wey you go come Dey reason your self e go teach you how to Dey reason yourself in a betta way if you no Dey rate yourself you go learn am e fit remind you sey na you suppose rate yourself first before anoda person go rate you because true true if you no rate yourself pipu no fit rate you so if oda pipu no rate you you suppose rate yourself so rejection fit make you make you Dey carry yourself well anoda thing wey rejection fit do you fit learn dat lerson so join am sef b sey e fit also teach you you go learn how to Dey put line for things you go learn how to how to Dey separate things from how you go separate play from serious infact rejection fit help you think well well you go ask yourself wetin I fit do next time wetin I fit do betta you go sitdown you go reason am take know wetin course dis wetin course dis no too Dey blame ooo yourself no na for you to grow see um last last e go show you sey you fit survive anything even if na breakfast dem serve you ehen life no be end because sey Person sey im no reason you again so because person serve you breakfast ooo you suppose know sey betta Dey for front so you so as e dey pain reach rejection e be wetin go teach you betta lerson ogbonge lerson wey go help you shine later for tomorrow.

How teacher training take dey affect formal education make e be Obonge, teacher training na big key for better Obonge education oh, if teacher ni sabi Wetin hin dey teach, or hin ni sabi how hin suppose teach dat thing how de pikin go con take understand, wen teacher get better training, everything go level up, see ba training dey help teachers sabi how to break down lesson, e go t achieve teacher how to make de lesson simple, e go dey breakers e go dey like sey na pap de children dey take, dem go teach teacher how teacher go take an small small, how he go take teach am step by step, e no go just dey talk anyhow, e go talk go here talk go there, de way some teacher wey no take training take dey do, he go use better method, wey go carry everybody join body, de ones wey dey sharp oh, de ones wey no too no book, or u go see maybe dem slow to learn, teacher go sabi how to join all of dem, wey nobody go dey for back, another thing be set teacher wey do training go sabi hold hin class well well, anything wey concern classroom hin go sabi am, na to control noise? Even if na sey na to sey u wan manage different different behavior, as you know sey for class, na different different children, different different pikin dem, na dem dey there, all of dem no get thesame way dem dey behave oh, na teacher wey go training hin go sabi how he wan train all of dem, he go understand he go know as he wan take no dem reason, go follow dem reason de way dem. Take dey, e go do all dis things he go con still make sure sey learning dey happen for de class, one thing be sey wey dey very important, b sey training dey help teacher dey up to date with new new ways of how to dey teach, u know sey things dey change everyday, e no dey remain desame so teachers no go con dey use old ways wen better way don come, see um teacher trading dey let teachers sabi how to use technology and even computer for class, u know sey dis time wey we dey na computer dey reign and e dey help pikin dem dey learn, if teacher no train how e wan sabi am, teacher training dey boost confidence e dey give teacher joy e dey go help teacher pride make e dey very high, e go give dem make dem feel very good about dem self, dem no go dey look down on dem self or dey make sey dem no go dey know how to answer question, or how dey wan take talk Wetin dia student ask dem, si last last na teacher wey get better traing na dat time students go get good thing, naso better education go take dey grow.